Ni kw'ishure hari abanyeshuri bariko baragenda mw'ishuri biboneka yuko ari abacerewe bariko baracisha mumadirisha baraba abandi banyeshure baribari mw'ishure abandi nabo barinyegeje bameze nk'abinyegeza. Imbere yaho har'inzu, amashuri ibintu twovuga ko ar'ibirasi bitatu bibiri nivyo bigaragara neza ikindi kiri amaja inyuma inyuma y'ikindi.

N'amashuri meza cane ari ahantu mu kiyaya yubatse ari menshi cane icon akagira n'ibitere ya basiketi, nta munyeshure muri uwu mwanya arikari ahagaragara nta n'umwigisha ahagaragara haboneka byose nikirere gusa h igano hino nta biti bihari.

Biraboneka ko buriko burira. Hari inzu ndende imeze neza yubatse igeretse. Imbere yaho hari imodoka, impande iburyo hari inzu. Inzu ihari iri hagati y'iyindi twokwita yuko ari igikoni. Haboneka n'ibiti imbere yaho ariko burije, hariko harijima.

Mu ruganda hari umashini mashini igezweho hakabari n'uwundi umuntu, ariko arakora biboneka yuko ari umutekenisie wungaho muri urwo ruganda nyene yaye marora ibikoresho bikwiye hari lakabuni karimwo ibikorehe nyene bakoresha mpentaragari ni mumuhana umu nzu uwu nini iya na co habaye hameze neza cane ego.

Mw'ishure rya kaminuza, hari abanyeshuri bakuze, mwigisha ar'imbere yabo, impande yiwe hari wundi umunyeshuri ahagaze akurikira ivyo ariko arakora, mu masaha y'umugoroba, ijoro, batanguye gucana amatara.